Cal madwong ma tumgi boco ma giti wot i di yo teng yo-ni lum lum ki yadi otwi iye maboco boco dyangine komgi tye makwa kwa roya

Cal wang otul ma kicweyo kalbat tye kakato ki iye twaro ofurne iteng wang otul-li twaro macol ki lum

Awobe aryo gitye ki ringo lum ringo mutwo ma kitalo atala ngat acel ocung i nget tandero ki lum mabor tye i ngeye

Cal atunya ma obuto i te yat yadine korgi tino gicego cego ki lum macego cego tye i kine muken otwo woko

Latin awobi matidi ma obedo iwi gutiya ti cato jami ma nyige calo pul ma goli pul ma nyige gwana ma otwo matar ki jami mukene pe ka nen maber.

Cal got matye oile lamal lum macego cego otwi i iye ki yadi mogo macego cego kore ogule kamukene

Ot gurofa madit tye ingeye inge ot matangula ote kume kipuyu ento pe kiwero wang ote gitye twolo

Ot ma kome bao tye ma blu tye iwi rail trela tye idye lum macego cego tenge olwore ki yadi maboco lumme gutwo mukeneo.

Boda boda otingo dako ma obyelo latin ti ngwec ki pikipiki ki dano oryeyo war iteng yo ki bolo ma kiumo jami iye ki odi bati ma wigi tye nyal.

Cal lutino madwong ma mukene oruko bongo ma oyec gucung i te yat i ngegi tye lum maboco lutinone tye lutino matino.

Cal jami acama calo avocado, nyanya, tong gweno obwol pok mutungulu, otigo kiketogi ilanget dek ki pala tye i kome avocado mo

Cal yo malac ma kipuro ki dano ma gubedo i teng yo lutino aryo ma gucung makar ma kiduro gudi me yugi tye iye odi ma obedo bao bao te iye.

Cal kwac ma ocung i dye bar malac barne tye ki lum ma otalo ki kamu kene tye ki lum ma otalo ki yadi manok bene tye iye.

Ti nyuto mutoka mo matye ngwec i gudi makiliyo lam i ye gudi makicoyo matar i ye mac tye kato ki wi gudi odi macego cego ma komgi nyo tye i teng gudi.

Cal lee lyec ma gitye ka wot i lum macek lumme yadi tye i kingi lume ariane tye bar barbar malac.

Ot ma kiwero kome ki brand soda acel Riham dano obedo inyim dogola acel acel dano tye ka cat iye tye idog yo madit ma kiliyo lam iye.

Cal dano ma gucung iwi lobo ma gitye idye pii ngom ma ocude idye pii, pii ne tye cula cula tye malac

Cal kwon kaal ma kimyeno kiketo i aduko kikabo ma kicweyo oti ki dok i in jami magi labolo tye iye.

Omak rec madwong gumako goli i cingi mukene gitye i pii mukene gitye i dog kweyo i kweyo dog pii gitye i mito mako rec.

Cal ot madit ma bedo calo cal ot lega ma mwodo opire tye i layin yadi tye i ki ka mukene tye matar.

Cal ot madit ma ineno wai otlega kipito otit tye i doge otit gaci ki kakare tye barbar ngeye tye lum.

Cal ngat ma omako pala oketo ataka rac tye ka cwero ki pala ngate obedo oteno cinge ki ka ma oyaro ki bao malac.

Cal ngat ma omako bong kic oruko roc icinge kambut ki bongo matar lum tye i ka tyene lum macego cego.

Cal kic matye i toka bong bong bur bur gitye keto lurogwe ma wiye ongwete i ye kakare kama cibo i ye tin glu glu.

Cal yeya madit acel ki ma tidi acel gitye idye nam madit piny tye ka nen waci poto ceng dero pa ceng tye inen itenge lakucel lakucel tye col piny.

Ngat mo oruko cati macol tye katelo ngut cati mo ki pi nam madit ocungo i yeya net mukene tye i bap ma orange bap tye ingom.

Laco ma ti idi poto ti ka jubu yugi ti ka yero yugi ki idi poto onyi ibaket kweyine ti matar pe ofuyu

Cal dako ma obyelo latin matidi oyeyo labolo iwiye ki pot bolo tye idi poto labolo labolone mukene ki idyere tye ka mutal otal.

cel odi gurofa madwong ma giti i kor got malo ma yadi otwi madong i kingi ki ki piny pa cal tye gate ma kriyo cengenge ti iwiye

Bao ma kome kic opong iye ki dong kic tye ka nen ki i kine ki but teng tye macol kic opong i kome.

Cel co aryo ma gucung i nyim dukan ka cato jami jami macmac kayaka jami acama tye i dukan acel jami mac tye i dukan acel ngat acel tye ka tic ki cim ngat acel oloke.

Lutino kwan madwong gudile i wang dirica gitye ka bunyo wang diricane tye bao mukene oruko unifom mukene pe oruko unifom uniformgi tye ma bulu.